Sokoɔraŋ la ka noba e yaga lɛ ka mine su kpare sɔglɔ ka mine su kpare zēēre baŋ tuŋ kore gbɛwogre gbɛɛ tɛɛtɛɛ ka lɔɛ are ba puoriŋ.

Noba la be koɔ poɔ kaa koɔ e buluu ka mine do gaŋ boŋkaŋa zuiŋ ka mine a te taa ka mine meŋ ziŋ a koɔ poɔŋ.

Gbaŋgbal naa ka salmaanee komie gyaŋlee saaloŋ aŋkaa daŋgele aŋ biŋ ka noba a are are kɔŋ a are kɔŋ.

Moɔ deri na a are are ka bibiiri ba naare a are a nimitɔɔriŋ a su kpare tɛɛtɛɛ ka kaŋa be a puoriŋ a pɛgle daa ka kaŋa a de o nu a lere o puori ka kaŋa meŋ nyɔge bibile.

Noba la are yaga lɛ a vɔgle zupile a yɛre kpare nu wogri a tuŋ kurigbɛwogri ka daare are ba puoriŋ ka dagre biŋ ba nimitɔɔreŋ kyɛ baŋ de ba nuuri tuŋ ba koɛŋ.

Noba yaga na are ka ba mine su kpaar dɔre ka ba su kpaar zeɛre, ka ba mine su kpaar pilaa ka kaŋa a de bon pilaa a leŋ o zu kyɛ ka lɔɛ pɛɛle meŋ are ba puoriŋ

Die poɔ na ka nobɔ yaga lɛ a zeŋ zeŋ dakogre zuŋ ka kaŋa are ka kaŋa zuune kaa saseɛ bon yagle a yagle kaa a die poɔ a e tampɛloŋ.

Die poɔ la ka filaawa tɛɛtɛɛ a biŋ ka pɔge ane dɔɔ a zuune a filaaware zuŋ kaa dɔɔ yɛre kpare nu wogre buluu a kyɛ tuŋ kuri gbɛ wogre sɔglaa.

Moɔ poɔ la ka mɔnaabo a gaŋ ka gbeŋme ayi a bebe ka kaŋa are ka kaŋa meŋ do are a naabo zuiŋ.

Daare na are yaga lɛ, ka dagre ne felaaware a biŋ a daare nimitɔɔreŋ, kaa dagre kyoɔne sɔglaa ane pelaa, ka pɔgeba mine a zuuni, a tuŋ ba nu a dagre poɔ.

Gbaŋbgaliŋ la ka noba e yaga lɛ a su taŋ tɛɛtɛɛ ka daare are ba puoriŋ ka noba do are kogo zuŋ a zɛge taŋvaare.

Die na are ka dare tontoŋ o lamboe ka pɔge a zeŋ kogo zuŋ ka bogitiri ayi a biŋ ka kaŋa e pelaa aka kaŋa e buluu. Ka liŋe a dɔgele a bompelaa na zuŋ ka boma bebe. Ka Zedogelee ane suree a dogele a a kerepooti zuŋ, ka pelee a biŋ ka kõɔ ɔŋkolee meŋ a biŋ.

Noba la are a su kpare tɛɛtɛɛ kaa mine e sɔglɔ kaa mine e peɛle ka mine e beraaɔ ka a zie a e buluu ka ŋmarebiri a e pilaa a be a buluu poɔŋ.

Kãã embo zie na ka lɔɛ a are ka kaŋa e pelaa ka kaŋa e bombɛŋenoo ka bibiiri bata a are ka pɔgeba bayi a pɛgele ba lɔgere ka dɔɔ kaŋa zeŋ moto zuŋ a de o tuobu fɛre a moto kpakyag.

Nobɔ na are yaga lɛ a vɔgle kpoglo a yɛre kpare tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ la mine e peɛle ka mine e dɔre kyɛ tuŋ kurigbɛwogre peɛle ane bonsɔglɔ ka solare a biŋ yaga lɛ a zie zaa.

Die poɔ la ka bibiiri e yaga lɛ ka mine ziŋ dakogreŋ ka kaŋa a ziŋ a nimitɔɔriŋ kure zuŋ oŋ taa gbɛɛ baŋ su kpare tɛɛtɛɛ.

Die na are ka dɛre biŋ a dɛlle a die, ka bibiiri bapoe a zeŋ a dɛre zuŋ ka kaŋa teɛ o noɔre, ka tampuori zu kuree a biŋ, ka bɔtɔre mine meŋ biŋ a kɔge a biiri mine.

Noba la e yaga lɛ a ziŋziŋ a su kpare tɛɛtɛɛ kamine vɔgle zupile ka noba bata a are ba ba yɛre kpare a kyɛ zɛge ba nu ko do saa.